I cal eni atye ka neno laco mo ma obedo coko tol tye i ngete tole acel tye ma bulu acel tye ma tar muken tye ma tar en bene omako tol acel tye i cinge en kono oruko kor bongo ma bulu giking bene tye i cinge ma obedo okwaraokwara buluebulu kalangom kalangom.

I cal enini atye ka neno gudi ma opoke ki i kin yadiyadi ma atye ka neno yadi yadi ni tye iye tung kuryo weng ki dong gangi tye ki malomalone ki dong kabedo pa dano mapadipadi ki yen bene tye i nge gangi enoni.

I cal enini atye ka neno ogera aryo acel latin ogera acel ogera madit ma gubedo ki iwi yen yibgi tye ingom yat tye ingetgi yen ma gubedo iwiyeni kalane tye kala ngom ngom yat ma ingegini kalane tye alumalum.

Can enini atye ka neno lutino madwong dwong kun lutino ni eni lutino angwen magu yeo yen i wigi acel otingo i cinge kidong gitye ka wot i yo kun mege aryo ni gitye ka lubo kor gi

Cal enini atye neno latin kwan ma omako bukke i cinge omako kor bongo matar war macol kun tye ka ngwec kama tye ngwec iye ni tye ka ngwec i dilum bedo waci tye ka laro cawa me cito i gang kwan.

I cal enini atye kaneno laco mo mutingo labolo tye ka loro ki lela i calli bene laco ni oruko otok long macol kor bongo labade bor ki bene co aryo moni gitye ka bino i ngeye dako acel tye ka wot dok tung malo ki pikipiki moni bene kicibo kenyu.

Cal enini atye ka neno cing mo ma omako rec ki pii, rec eni-ni tye lacede kome tye opaco opaco macol makwar ki matar tar ki dong wange olunge alunga doge tye ma angama.

Cal enini atye ka neno latin kwan mo ma oruko bongo kwan ki dong tye bene ka kwoyo bongo oruko gicing ma bulu icinge gicinge obedo bulu bulu alumalum ki gingut bene ma bulu bongone bene tye matar bulu.

I cal eni atye ka neno labilibili ma tye i nge latam, latam eni tye ma alum aluma.